Odokotela abagqoke okumhlophe okulemikhono elombala olithanga njalo bagqoke izigqoko ezokuzivikela ekutholeni imikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Odokotela abanje bajwayele ukwelapha abantu abalemikhuhlane ememetheka lula.

Omongikazi abangomama abagqoke impahla zokuzivikela ezivala umlomo, ababili bagqoke izigqoko zomsebenzi ezimhlophe labanye ababili abagqoke okutshiyeneyo bagqoke lamabhibhi alokumhlophe lokuluhlaza okwesibhakabhaka.

Indawo yokwelaphela izigulani, kulomntwana olele embhedeni oncediswayo, oyelatshwa ngudokotela lomongikazi kukanti umama womntwana laye uhlezi eceleni.

Omama labobaba bahlangene, bame bonke, basemtholampilo abanye bagqoke okumhlophe, abanye bagqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka, abanye bagqoke okulithanga, bagqoke izigqoko ezitshiyetshiyeneyo.

Umongikazi ugqoke ibhatshi eluhlaza okwesibhakabhaka ethwele okusabhukwana ezandleni uhlezi lezithandani ezimbili ezingabe zixoxisana laye mayelana ngokuzithwala.

Abazali bahlezi baphethe abantwana bagqoke izigqoko ezilembala etshiye tshiyeneyo okungabe kusitsho ukuthi lapha bengabe belande ukuzoyelaphisa abantwana kumbe kungane kulohlelo oluphathelane labantwana abancane.

Indawo yokwelaphela, lapho abantu abathola uncedo ngento ezitshiyetshiyeneyo ezigoqela ezempilakahle. Eceleni sibona omongikazi abesilisa abagqoke amabhatshi aluhlaza okwesibhakabhaka kanye lezakhamizi eziseceleni.

Unkazana ulaliswe embhedeni wesibhedlela olezingubo ezimhlophe. Oseceleni kwakhe ugqoke okumnyama njalo phezulu ingubo ephezulu ilokuba luhlaza kancane. Abaseceleni kwakhe batofoza umakhalekhukhwini njalo omunye uphethe usiba.

Isandla somuntu omhlophe sigqoke inkomba sikhathi, njalo leso sandla sigxunywe intambo ntambo ezitshiyetshiyeneyo ezingabe zisetshenziswa ukuhambisa igazi noma amanzi.

Umuntu owesilisa omhlophe ufalatheleyo. Ugqoke ihembe emhlophe khanye lebhulugwe . Ngokubona kwethu sibona umuntu lo ekhanya engumuntu ekhala lexolo lakhe.

Udokotela ongumama use wadini ysibhedlela ugqoke ijazi elimhlophe ,uphethe usiba njalo uloba ephepheni elimhlophe , eceleni kwakhe kulomtshina ohlola imikhuhlane atshiyetshiyeneyo ebantwini

Indawo yokwelaphela izigulane sibona odokotela ababili abaseceleni labomama abasemzileni odokotela laba ngabesilisa njalo ngabantu abamhlophe umama owelatshwayo ngumuntu onyama

Umtshina wakulezinsuku, omhlophe olamaviri amane njalo amnyama. Umtshina lo usetshenziswa ukuhlola imikhuhlane etshiyetshiyeneyo njalo usebenza ngamagetsi.

Isikhwama esibomvu esilokumhlophe njalo lezibambo ezimnyama. Isikhwama lesi siyandiswe ukutholakala imithi kumbe izinto zokusebenzisa nxa umuntu eyehlelwe yingozi

Igabha elimhlophe elilotshwe ngokumnyama lokuluhlaza tshoko kanye lokubomvana, igabha leli landise ukutholakala uchago, uchago lolu lusetshenziswa ngabantu abayandise ukutshona besemsebenzini kumbe omama abakhipha uchago olulutshwana.

Ibhokisi elimhlophe ,elilotshwe ngokumnyama, lokunye okulotshwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Ibhokisi leli ligcina amaphilisi ayabe esetshenziswa ukwelapha izifo ezitshiye tshiyeneyo.

Abantwana basesikolo kubalaba balisi ababili labantwana abahlanu okutshengisa ukuthi abafana ababili lamankazana mathathu, umbalisi owesifazana oyedwa lombalisi owesilisa abantwana abaqgoke amayembe amhlophe lokwangaphansi okulombala owesibhakabhaka.

Ibhakane leli liveza umuntu ongumama libhalwe ngokumnyama okuluhlaza okulithanga lokuluhlaza okwesibhakabhaka liveza ukuthi likhankasela ilanga lokumunyisa ngoNcwabakazi mhlaka1 kuze kuyefika ku7.

Owesilisa lowesifazana bahlezi bonke, phambi kwabo kuletafula, elombala oluhlaza okwesibhakabhaka lamaphepha amathathu amhlophe, bonke bagqoke amayembe amhlophe. Ongumama ngumuntu omnyama ongubaba ngumuntu omhlophe.

Odokotela ababili bayelapha umfana omncane olele embhedeni. Omunye wabodokotela usemtshineni osetshenziswa esibhedlela ukuhlola imikhuhlane etshiyetshiyeneyo.

Esibhedlela umongikazi uthontisela umntwana umuthi kukanti umama ohlezi eceleni ugqoke iyembe elithanga kukanti eceleni kulegabha elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Yena umongikazi ugqoke impahla zokuzivikela ezandleni ezimhlophe.

Umuntu wesilisa osebenza endaweni ethengiselwa imithi. Okhanya ekhuluma lentatheli zindaba echasisa umsebenzi wakhe ,lokuthi imithi etshiye tshiyeneyo isetshenziswa njani.

Obaba ababili abame esitolo esithengisa imithi. Bonke bagqoke amahembe alombala owegazi. Kodwa lo othengisa umuthi ugqoke ibhatshi elimhlophe phezulu, lokokuvala umlomo okulombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Isitolo lapho okuthengiswa khona imithi, kulelambazi labantwana abancinyane, ngaphansi kubesekusiba lebhimu, besekusiba lokokugqoka okwabesifazana lokho abakusebenzisa besesikhathini lesanithayiza eceleni.

Indawo lapho okuhlanganela khona intsha okwenziwa imidlalo etshiyetshiyeneyo njalo kutholakala izinto ezitshiyetshiyeneyo ezingabe zigoqela ukufundiswa imisebenzi yezandla.

Omama labobaba babuthene, obaba bahlezi ezihlalweni kukanti omama bahlezi phansi okutsho ukuthi lo ngumhlangano wezakhamizi lapho okuxoxwa khona indaba ezitshiyetshiyeneyo.

Omongikazi abesilisa labesifazana, abathathu bagqoke amabhatshi amhlophe. Bonke bagqoke amayembe aluhlaza okwesibhakabhaka, kuveza ukuthi bayahlola igazi kumbe bayelapha isigulane.

abantu ababuthene ukuzothakazelela usuku lokusetshenziswa kwejazi lomkhenyana laba abantu bengabe befundiswa ukuthi kutholakala ngaphi kanye lokuthi kusetshenziswa njani

Abantu abangobaba ababili abaqinileyo abaqokanga phezulu kodwa baqoke ama bhulukwe ngaphansi, abantu laba betshengisa ukuthi ngabantu abeyenza ukuphakamisa izinsimbi.

Isilimo esiluhlaza esiphosa sihambelane lemfe kulesinye njalo isihlahla esingemuva kwemfe esiluhlaza, imfe yisilimo esiyiso esisetshenziswa ukulungisa itshukela.

Isihlahla esilamaluba amhlophe lalithanga. Isihlahla lesi sesingabe sisetshenziswa ukwelapha, kumbe kwesinye isikhathi abantu sebengasihlanyela nje ukucecisa umuzi.

Indawo elamadwala njalo lokhula. Ukhula lolu luluhlaza tshoko. Ukhula lolu lungabe lusetshenziswa ukwelapha izifo ezitshiyetshiyeneyo, njalo abanye emakhaya sebengalusebenzisa njengombhida.

Isihlahla esincane esilamahlamvu aluhlaza tshoko Isihlahla lesi singabe silemisebenzi etshiyetshiyeneyo egoqela ukwelapha. Ukwelapha sokungabe kusetshenziswa amahlamvu aso. Isihlahla lesi sesingaba ngesokucecisa emzini.

Amahlamvu la alombala oluhlaza. Amahlamvu la asengaba ngawesihlahla kumbe aweluba. Angasetshenziswa okutshiyetshiyeneyo. Sengasetshenziswa ukulungisa imithi eyelapha izifo ezitshiyetshiyeneyo.

Isihlahla esiluhlaza lotshani obuluhlaza. Isihlahla lesi yisihlahla seganga esingabe silemsebenzi etshiyetshiyeneyo engangokuthi singasetshenziswa ukwelapha. Okusetshenziswayo kungaba ngamahlamvu kumbe impande zaso.